Pirinsi nima m be soli zuɣu chena ka bin be tooni maa ye liiga bihi n zaŋ pa bɛ daliya nima zuɣu ka ŋun za tooni maa gbibi malifa ka malifa maa be o nuuni ka o zalli zaya so ʒɛ o luɣuli n ye bɛ yunifom daliya ka pilila zipiligu ka helimenti ka o zuɣuni bɛ luɣuli zuɣu tia nyɛla din zaya pahi jirambisa ka di kpa bɛ polo.